Geejjiba fi konkolaataawwan giduu garagarummaa akkamitu jira? Geejjiba jechuun wanta tokko yookiin meeshaa tokko iddoo tokko iddoo biraa gessinuu yeroo ta'u Konkolaataawwan jechuun immoo meeshaalee ittin geejjiba sana geggesinuu jechuudha.

Hawaasaa fi maatii jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan jidduu isaanii jiru maali? Hawaasa jechuun walitti kurfaa'insa namoota naannoo tokko jiraatan yeroo ta'u, maatii jechuun walitti dhufeenya dhiigaa qabaatanii namoota mana tokko keessa jiraatanidha.

Qonna: Qonna jechuun haala jireenyaa qonnaan bulaa tokkooti. Qonna keessaas gocha garaa garaatu argama. Isaan keessaas biqiltuu qotanii guddisuu, beeyladoota kunuunsuu fi nyaatota garaa garaa oomishuu fa'aa dha.

Hooggantoota beekamoo jechuun maal jechuudha? Ga'een jaraas maali? Hooggantoota beekamoo jechuun namoota gita hooggansaa garagaraa keessatti beekkamtiifi miira uummata biraa horatanidha.

Hawaasa jechuun walitti kurfaa'insa namoota naannoo tokko jiraatan yeroo ta'u, maatii jechuun ammoo walitti dhufeenya dhiigaa qabaatanii namoota mana tokko keessa jiraatan jechuudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun maal jechuudha? Arkiteekcharii jechuun yaada yookiin fakkii ijaarsaa yeroo ta'u, ijaarsa jechuun immoo fakkii sana yeroo dhugoomsinu jechuudha.

Meeshaaleen adda addaa wantoota yookiin meeshaalee lubbuu hin qabne kan namni guyyaa guyyaatti itti fayyadamudha.

Barumsa jechuun wanta yookiin ogummaa namni tokko yookiin hawwasni tokko ittiin of guddisuudhaaf, iddoo guddaa of qaqqabsiisuudhaaf, akkasumas sammuu ofii qaruudhaaf baratudha.

Faashinii. Faashinii jechuun haala akkasumaas amalaa fi gochalee dhala nama irratti xiyyefataan. Kunis uffana, meeshaalee fi agarsisaa faashinii dabalata. Faashinniin yeroo amma keessatti aadaa fi seenaa hawaasa akkamiti ibsuu dqnda'a?

Giddu gala bashannanaa jechuun maal jechuudha? Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo itti namoonni itti bohaaran, bashannananii fi yeroo dhuunfaa isaaniitti argatan jechuudha.

Hawaasaa fi Maatii jidduu garaagarummaan jiru maalidha? Hawwasa jechuun walitti kurfaa'insa namoota naannoo tokko jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo walitti dhufeenya dhiigaa qabaatanii kan mana tokko keessa jiraatan jechuudha.

Qorichi aadaa maalidhaa? Faayidaansaas maali? Qoricha aadaa jechuun qoricha dhukkuba fayyisuudhaf bifa ammayaatiin osoon taanee bifa aadawaatiin hojjetamuu fi kennamu jechuudha.

Biqiltootaa. Biqiltoonni yookiin biqiltuwwan uumamaa lafa keessatti argamaan kanneen biqiltuufi mukkeen garagaraa qabanidha. Biqiltooni akkamitti naannoo keenyaaf bu'a qabeessa ta'u danda'u.

Ogummaafi aadaa: oggummaa jechuun; dandeetti, beekumsafi muuxannoo namni tokko ykn gareen tokko qabudha. aadaa jechuun; seenaa, duudhaaleefi amantaa uummaanni tokko ibsudha. Aadaan hawaasa tokko ogummaa nama achi keessa jiru akkamitti guddisuu danda'aa?

Ispoorti jechuun maalidha; maalif tajaajila? Ispoorti jechuun tapha qaamaafi sammuu Kan nama baashanansisuufi akkasumas dorgoomidhaaf, tokkummaadhaf geggeefamuudha

Nyaata. Nyaata jechuun wanta namni sooratu yeroo ta'uu innisi kan tajaajilu namni qaamaan akka guddatuu fi lubbuudhaan akka turuu fi fedhii namaa guutuudhaaf fayyada.

Arkiteekchariif ijaarsa. Arkiteekchariif ijaarsa jidduu garaagarummaan jiru maalidha? Arkiteekcharii jechuun yaada ijaarsa tokkoo fi fakkii ijaarsa tokkoo qopheessuu yeroo ta'uu ijaarsa jechuun immoo yaada ijaarsa sanaa dhugoomsuu jechuudha.

Hawaasa jechuun walitti gurmaa'insa namoota naannoo tokko jiraatan yoo ta'u, maatii immoo namoota walitti dhufeenya qabatanii mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Bineensota manaa fi bineensota alaa gidduu garaa garummaan jiru maalii dha? Bineensota manaa jechuun kan manatti madaqanii mana keessa jiraatan kan tajaajila namaaf Kennan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kan bosona jiraatan jechuu dha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota aangoo hoggansaa qaban gumaacha olaanaa siyaasa dinagdee, barnootaa fi kan kana fakkaataniif gumaachan jechuudha. Hoggantootni beekamoo uummataaf yookiin hawaasaaf maal gumaachani?

Meeshaalee Manaa. Meeshaalee manaa keessatti argaman yookaan jireenya guyyaa guyyaa keessatti gargaarsaaf tajaajila namaaf kan gumaachanidha. Meeshaaleen mana keessatti argaman maal maal fa'adha?

Dhugaatiiwwan: Wantoota dhangala'oo alkoolii fi alkoolii hin qabne yeroo ta'an namoonni bashannanuudhaaf, dheebuu isaanii bahachuudhaaf itti fayyadamu.

Biqiltoota. Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa kan lafa irratti argamanii fi bosona keessatti biqilanii dha. Biqiltoonni Kunis madda nyaataa ta'uudhaan gabbina uumamaa, gabbina biyyee ta'uudhaan qilleensa gaarii harkisuudhaan tajaajilu.

Oomishaalee suuparmarkeettii jechuun maal jechuudha? Oomishaalee suuparmarkeetti jechuun oomishaalee qodaawwan gara garaa dukkaana keessatti tajaajila namootaf jechuudhaan kaa'amanii gurguramanidha.

Biqiltoota. Biqiltoonni yookin biqiltuuwwan uumama lafa keessatti argaman kanneen biqiltuu fi mukkeen of keessaa qabanidha. Bqiltoonnii akkamitti naannoo keenyaf bu'aa qabeessa ta'uu?

Dhugaatiiwwan jechuun maal jechuu dha? Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'aa garagaraa namoonni ittiin dheebuu jaraa ba'achuudhaa fi ittiin bashannanuudhaaf fayyadamanii dha.

Daldalaa fi Gabaa . Daldalaa fi gabaa jechuun, daldalli hojiiwwan gurgurtaa fi bittaa akkasumas daldala keessatti hojii raawwataman kan agarsiisu dha. Gabaan immoo iddoo daldaltoonnii fi bittoonni walitti dhufanii meeshaalee gurgurtaa bitani dha. Daldalaa fi gabaan gurgurtaa fi bittaa keessatti faayidaa maalii qaba?

Oomishaalee suuparmarketii jechuun maalidha? Maalif nu gargaruus? Oomishaalee suuparmarketii jechuun qodaaleefi(meeshaalee) gurguddoo Kan dunkaana keessatti akka nama taajajiluuf gurguramanidha.

Ispoortii jechuun maalidha? Ispoortii jechuun sochii qaamaa wantoota gara garaatiif hojjetamudha. Isaanis bashannanaaf ta'uu danda'u, dorgommii fi namoota bohaarsuuf ta'uu danda'u.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasaa fi maatii gidduu garaagarumaan jiru maali dha? Hawaasa jechuun walitti kurfaa'iinsa namoota naannoo tokko jiraatan yeroo ta'u, maatii jechuun immoo walitti dhufeenya qabaatanii kan mana tokko keessa jiraatan jechuu dha.

Barumsa. Barumsa jechuun beekumsa namni tokko of guddisuu fi sammuusaa qaruudhaaf yookiin wanta haaraa tokko baruudhaf ofitti fudhatu yookiin baru jechuudha.

Hawwaasaa fi maatii gidduu garaagarummaan jiru maalii dha? Hawwaasa jechuun walitti gurmaa'iinsa namoota naannoo tokko jiraatan yeroo ta'u; maatiin immoo walitti dhufeenya dhiigaa qabaachuudhaan manatti mana tokko keessa namoota jiraatan jechuudha.

Biqiltoota jechuun waantota lubbu qabeeyyii lafa keessaa ol biqilan yemmuu ta'an, lubbu qabeeyyii warra kaaniifis qabbana ta'uu fi qilleensa qulqulluu harkisuudhaan gargaaru.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun maal jechuudha? Kitaabota, Matseetii fi gaazexaawwan jechuun madda odeeffannoo, barnootaa fi bashannana garaa garaa maxxanfamanii kan hawwaasaaf dhiyaatan jechuudha.

Kitaabota, Matseetii fi Gaazexaawwan gara garaa jechuun maal jechuudha? Kitaabota, Matseetii fi Gaazexaawwan madda odeeffannoo, barnootaa fi bashannana gara garaa kan maxxanfamanii hawwaasaaf dhiyaatan jechuudha.